zanyi bayani akan yadda zan tantance lokacin gona ta ya girma ya isa a cire an zamani an zamanantar da amfanin gona ya zama wajibi idan akayi maganar samun riba da ta dace su ne hanyoyi sun haɗa da kamar fahimtar nau'in amfanin gona kafin a duba alamu na lokaci yana da kyau manoma su su fahimci nau'in amfanin gonaki na fahimci nau'in amfanin gona gona ta ko wani nau'in gona yana da lokacinsa na girbi da ake buƙata duba alamu na girma amfanin gona ta alamun da zan fara dubawa na amfanin gona ya isa a cire su ne kamar haka laulin ya ya kayar gonan yake yawanacin amfanin gona suna canza lauli idan sun kai lokacin girbi misali kamar ace shinkafa idan ganyen ya fara zama ruwan zinariya wannan na iya zama alama ta cewa lokacin girbi ya kusanto kayan gona? mun sai misali a masara idan lokacin shuka ya ƙopopin shuka ya bushe wannan na iya zama tsinkayo mai kyau haka nan idan ganyen shuka sun fara faɗowa da ko sun zama kalan ruwan zinariya to lokacin girbi yayi gwajin amfanin gona yana da kyau a yayin gwaje gwaje ga amfanin gona don duba ingancinsu kafin ayi wannan na iya zama ta hanyar ta hanyar rabe ko pasa amfanin gona da tantance ko an shirya su ko ko a'a nazarin yanayi rashin tabbas na na yanayi na iya shafar lokacin girbi misali ruwan sama na iya sa amfanin gona ya girma ko ya jinkirta girma don haka yana da kyau ayi la'akari da hasashen yanayi a lokacin girbi tuntuɓan masana da ƙwararru duk da cewa manoma suna da ilimi akan lokacin da zasu girbe amfanin amfanin gonaki yana da kyau su tuntuɓi masana da ƙwararru a harkan gona amfani da kaya kayan gona masu cutuka amfani da kayayyaki kamar kabeji, karas da dai sauran karas da kabeji suna da alamu da suka shafi girbi na tsawon lokaci misali idan kabeji ya fara zama mai launin zinariya ko ya bushe wannan alace mai kyau ga cewa lokacin girbi ya kai duba al'adun gargajiya wasu al'umomi akwai al'adu da aka kafa akan yanda ake tantance lokaci lokacin girbi ƙwararre ke ka ko kuma likita a amfanin noma na iya kasancewa suna da ilimi akan al'adun dake masa girbi misali suna iya duba a lokacin da ganyen wasu shuke shuke suke kammala kowa ya amince da wannan al'adan sanya ƙiyayyar girbi da wurin girbi amfani da fasahar bincike

matakan da za'abi a duba a gani idan amfanin gona ya nuna na farko shine cikakken girma a ga yanayin girman amfanin gona kamar su tsirrai ko kuma itatuwa idan su kayi cikakken girma kamar tsayi da fadi hakan na nuna sun gima sun isa a cire su sun nuna sosai sannan kuma dandanon su ko kuma taushin su kamar su tsir kamar su yayan itatuwa wani da dandanon sa ake ganewa ya nuna wani kuma da launin sa ake dubawa a gani ya nuna wani kuma da kalar sa ake dubawa aga ya nuna kamar su tumamtur wani kalan shi daga kore zuwa ja shine ya nuna sai kuma launin su shine yana canzawa ne kamar daga kore ta koma ja shine kamar tumatur kore sai ya dawo ja sannan sai inibi shima daga kore yana komawa ja amfanin gonar da ya nune shine wanda ya nuna yayi girma sosai shine wanda ya isa cire shi sannan idan sun nuna suna nuna launin su launin su shine kamar su zai canja idan da yana da kore sai ta dawo ja shima inibi wani daga wani yana wani zaka ganshi za ka ganshi da kore sai ya koma ja sannan yanayin jikin su yaya girman su sun girma ko basu girma ba wani zakaga suna yin manya sosai sosai ya danganta da yanayin amfanin gona idan sun girma sosai sosai da ya kamata a cire sai a cire su yana nuna in sun girma kamar launin su girman su da dandanon su idan an duba wadannan an agani sun nuna

zanyi bayani akan kayan da ake kayan aikin da ake amfani dasu a fasahar kula da gina amfanin gona a harkar noma kulawa da amfanin gona yana da matuƙar mahimmanci domin yana taimakawa wajen tabbatar da ingancin amfani da kuma samun ribar da ta dace a zamanin yau cigabar fasaha yana kawo sabbin hanyoyin dabaru da masu noma zasu iya amfani dashi duba da girman anfanin gona su ne kamar haka fasahar lura da gona fasahar lura da gona tana bada dama ga manoma suyi nazari da kuma lura da ƙananan amfanin gona daga sama wannan fasaha na amfani da na'urori masu ɗaukar hoto daga sama ko kuma na'urorin da suka shafi hasken rana akwai jiragen sama masu masu saukar ungulu suna bada dama mai girma wajen nazari da gudanar da aikin noma ana iya amfani dasu don ɗaukar hoton sama na gonaki da kuma amfani dasu wajen jera wuraren da amfani yayi kyau da inda basuyi kyau ba sannan sai na'urorin jin dawa na'urorin jin dawa na iya taimakawa manoma wajen lura da yanayin amfanin gona a cikin ƙasa wannan na'ura suna bada bayani kan zafin jiki danshi da kuma yanayin ƙasa sannan na'urar jin danshi wannan na'ura tana taimakawa wajen tantance yawan amfanin danshi a cikin ƙasa wanda ke shafar girman amfani idan ƙasa tayi bushewa sosai kafin lokacin girbi manoma na iya yanke shawarar wajen girbin amfani akan lokaci na'urar zafin ƙasa duba zafin ƙasa na da matuƙar mahimmanci wajen tantance lokacin girbi wasu suna amfani wasu amfanin gonan suna buƙatar yanayi mai ɗan ɗumi don samun inganci tsarin kula da gandun ko tsarin dasawa manoma na iya amfani da tsarin kulawa da kuma gandun daji ko tsarin dasawa don gudanar da lura da amfanin gona tsarin lura da aiki tsarin lura da aiki yana bada yana bada damar wa manoma su gudanar da bayanan amfanin gona a wata manhaja ko na'ura wannan na'ura na iya dubawa ko amfanin ya girma ya girma ya girma ko bai girma ba tattara bayanai a kan ciyawa manhajojin kula da faskare da zane zane manhajojin kulawa da manoma kayan aiki na gargajiya ga da peshi kayan aikin tattara bayanai lura da yanayin zaman lafiya da gine gine hanyoyin hanyoyi da dama manoma ke amfani dasu don lura da girman amfanin gona suna da yawa daga fasahar nazari da na'urorin dawa har zuwa kayan aiki na gargajiya duk suna taka mahimmiyar rawa wajen tabbatar da cewa manoma na samun ingantaccen girbi hakan yana basu dama su lura da yanayin amfanin gonakinsu wanda zai taimaka wajen yanke shawara akan lokacin da ya dace a girbe amfani tare da cike babbaza manoma zasu iya samun ingantaccen cikakken bayani wanda zai taimaka wajen samar da ɗan riba don ingancin abinci?

zanyi bayani akan tasirin yanayi lokacin shirin girbin amfanin gona yanayi na da matuƙar tasiri a harkar noma da kuma shirin girbin amfanin gona ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da manoma ke fuskanta shine chanje chanjen yanayi wanda ke shafar gonakinsu da kuma ingancin amfanin da suke nomawa shine kamar ruwan sama da danshi ruwan sama da danshi suna daga cikin muhimman abubuwan dake shafar girman amfanin gona idan ruwan sama yayi yawa ko kuma yayi kaɗan hakan na iya shafar ingancin amfani ruwan sama mai yawa, ruwan sama mai yawa na iya jawo cinkoso a ƙasa wanda zai iya kawo mummunan tasiri a tsarin hanyoyin amfanin kasuwa ƙarancin ruwan sama ƙarancin ruwan sama ko kuma cikin ciyawa na iya shafar girman amfanin gona idan ƙasa tana da ƙarancin ruwa amfani na iya fuskantar matsaloli musamman a yanayin girbi yanayin zafi, yanayin zafi ko sanyi yana shafar lokacin girbi a ingancin amfanin gona zafi chanjin zafi yana da nasaba da rashin ruwa da rashin ruwa lokacin sanyi, sanyi na iya jawo mummunan tasiri ga amfanin gona wasu shushi shush suna wasu shuke shuke suna fuskantar wahala a lokacin sanyi hasken rana, hasken rana yana da matuƙar muhammanci wajen girma da kuma ingancin amfanin gona kamar yadda aka saba ko wani shuka yana buƙatar hasken rana da ya dace da girman amfani don girma da gina amfani hasken rana mai yawa idan shu idan shukokin suna ƙarbar hasken rana mai yawa hakan na iya haifar da ingantaccen girma da ƙarfin amfani raguwar hasken rana idan hasken rana yayi kaɗan haka na iya jawo jinkiri a girman amfani rashin hasken rana na shafar ingancin hatsi ko amfanin gona hankali da kwaikwayo akan girbi yanayin suna da nasaba da lambobin girbi don mu gane bey lokuta mai lokuta mai zuwa da ɗumi tare da sakamako mai kyau ta harkar amfani da shu shuke shuke ƙarancin ayyukan kula da harkokin kasuwanci saurin samar da kasuwanci tana da matuƙar mahimmanci a cikin hanyoyin shirin girbi dole ne manoma su bi sha shahararren kasuwanci kasuwanci suyi sanadiyyan jinkirin ɗumi ko ƙarancin ƙwarewa yanayin saboda yanayin sa yanayin sauyi tasirin rasawa gudanar da tarukan harkokin jama'a yanayi na da matuƙar tasiri kan shirin girbin amfanin gona ruwan sama sanyi zafi danshi hasken rana da sauran abubuwan dake shafar yanayi suna da matuƙar tasiri wajen tantance lokacin girbi da ingancin amfanin gona manoma na da buƙatar su kasance a shirye don gudanar da nazari da lura da yanayi don tabbatar da suna samun riba mai kyau daga amfani ta hanyar amfani da sab sababbin fasahohi na zamani manoma zasu iya magance ƙalubale dake shafar su ta hanyoyi da kuma tabbatar da ingancin amfaninsu da kyakkyawan yanayi

zanyi bayani akan hanyoyin gargajiya na tantance lokacin girbe amfanin gona a harkar noma akwai hanyoyin gargajiya da dama da manoma suke amfani wajen tantance lokacin da ake shirin girbe amfanin gona wannan hanyoyi sun samo asali ne daga al'adu daga ƙwarewar shekarun da suka bada suna bada ingantaccen bayani akan lokacin birki kodayake suna dogara ne akan maro manoma a cikinsu shine kamar haka duba launin ganyen shu ganyen shu ganyen amfanin gona launin ganyen amfanin gona yana da matuƙar muhimmanci wajen tantance lokacin girbi a cikin amfanin goma kamar shinkafa da masara manoma suna duba chanjin launin ganyen shuka misali shinkafa lokacin da ganyen shinkafa ya canja daga kore zuwa zuwaa ruwan ƙasa wannan na nufin cewa shinkafar na kusa da lokacin girbi ganyen da ya chanja launi yana nuna da cewa hatsi na cikin shuka suna girma sosai masara haka na idan ganyen masara ya nuna ya nuna cewa lokacin girbi ya kusa duba gaban masara masarnoma su kan duba hancin masara don tantance lokacin girbi idan hancin masarar ya bushe kuma ruwan hatsi ya pit to ruwan hatsin ya bushe to wannan na iya nuni da cewa amfanin gona yana shirin isa da a girbeshi hakama shaharar hatsi a yanayin da manoma ke duba shaharar hatsi su kan kwashe hatsi daga shukokinsu don tantance su da ingancinsu tantance nauyin amfaninsu kamar ace doya da kabeji daga ana doya ana duba ko doyar tayi nauyi da kyawunta idan aka fasa ko yan ko aka yanka ta tana futowa da launin shuka mai kyau to wannan yana nuni da cewa lokacin girbi ya kusa tsawon lokacin da al'ada ya ɗauka kamar a ciwe jiran ruwan sama saurin ciyawa da shukar da ke yi da ke yi da ke yi don tantance don tabbatar da amfanin gona yayi kyawawan hanya na gano noma na kayan abinci wasu daga cikin al'umomi suna amfani da mashiga da ke wurare daban daban kodayake wannan hanya ce mai sauƙi da mas da masar da masu masarufi tare da amfani kamanye yana iya zamowa mai fata ganyen dake buƙatar kayayyakin yi akan ganyen shuka hanyoyin gargarjiya da manoma ke amfani dasu wurin tantance lokacin girbi suna da matuƙar mahimmanci a harkar noma du daga duba launin ganyen shuka da tantance nauyin amfani har zuwa amfani da tsaaa rakun al'ada duk suna taimakawa wajen tabbatar da ingancin ampanin goma da cin gajiyar gidan amfanin gona yin amfani da wannan ilimi na gargajiya yana da matuƙar mahimmanci ga manoma domin zai basu damar samun ribar da ta dace a kasuwa

Zanyi bayani akan abubuwan da nake fatan koya a taron horar zuwa da aikin nema da akeyi zan bayane wasu daga cikin batutuwan da kwarewa danake fatan koyon su a yayin halartan taro wurin su kan harkokin gona sune kaman haka sabbabin dabaru noma daya daga cikin abubuwan da nake fata koya, shine sabbabin dabaru a wannan zamani fassahohi noma suna canjawa akai-akai saboda cigaban kimiya da fassaha nasha karatu game da dabarun noma na zamani kamar noma dabino noma a cikin gine-gine na zamani da kuma noma mai inganci tsarin kula da amfanin gona, a gurin muhimmancin tsarin kula da amfanin gona nasha ganin yadda manoma ke fuskantar zaɓaɓin cuttutuka da ƙwari da suka shafi amfanin gona ta hanyar halarta wannan taro ina fatan samun ilimi akan hanyoyi da za'ayi amfani da su wajan kare amfanini gona da cuttutuka da ƙwari hanyoyin inganta kasuwanci noma kasuwancin noma kasuwancin noma yanada mutukar muhimmanci mussamman ga manoma masu karamin ƙarfi, idan na koya hanyoyin da zasu inganta kasuwancin noma zan iya samun riba da kuma ruhuni a fannin kasuwanci zan iya samun riba da kuma ruhuni a fannin kasuwanci wannan yana nufin koyon yadda za'a tallata kayyayakin noma da yadda za'a bunƙasa kauwanci muhimmanci kulla da muhalli, a yau yanada muhimmanci a lura da yadda harkar noma ke shafan muhalli, na yarda da cewa yana da kyau a koyawa manoma yadda zasu gudanar da aikin noma tare da la'akari da kare muhalli za muyi ilimi akan kayan aikin noma, hakanan abun da nake fatan koya a taron shine sabin kayan aikin noma da sabbin fassaha samun ilimi kan yadda za'ayi amfani da kayan aikin zamani kamar naurorin gona, inginan shuka da naurorin sarrafa amfanin gona ze taimaka mani wajan sawaƙa aikin gona ilimin kimiyyar noma nayi imani da cewa koyar ilimin kimiyyar noma yana da mutukar muhimmanci ga duk wanda yakeson samun ƙwarewa a harkar noma wannan ya haɗa daa da sanin abbaben ciki dana waje dake shafar amfanin gona daga cikin yanayin ƙasa, yanayin zafi da ƙwayoyin hallitu hanyoyin tallafa wa manoma, ɗaya daga cikin batutuwan da nakeso in koya shine, hanyoyin tallafa wa manoma na sha karatu kan shirye-shiryen gyara gona da ake gudanarwa a cikin fassaha hakan na nufin sanin abunuwan da komai da ƙungiyoyi sa kai da suka bayar da tallafa wa manoma kamar bayar da takin zamani, kuɗade da kayan aikin noma ilimin tattalin arzikin noma, ɗaya daga cikin abubuwan da nake fatan koya shine yadda aikin noma ke shafan tattalin arzikin gida wannan ya haɗa da yadda kasuwancin noma ke haifar da ayyukan yi, yadda manoma ke shafa wa da juna da kuma aiki da kuma yadda aiki tare dasu zeyi amfani ga al'umma hanyoyin gajerun hanya haka kuma ina son koyan hanyoyin gajerun hanya wajan gudanar da aikin noma, akwai sabbobin dabaru da suka haɗa da gajerun hanyoyi wajan tsarin shuka da sarrafa amfanin gona ƙwarewa a kula da dabbobi, hakan ya shafi kiwon dabbobi da kuma kula da lafiyarsu na bayyana wasu daga cikin muhimmun batutuwa da ƙwarewowin da nake fatan koya a taron horas da aiki akan harkar noma, koyan sabbabin dabarun noma, tsarin kula da amfanin gona, hanyoyin inganta kasuwanci noma da kuma samun ilimi akan yadda zan gudanar da noma tare da la'akari da muhalli shine abin da nake fata.

Zanyi bayani akan harkar nafison koyan aiki da gwiwa da haɗ in hannu kafin koyan darasi a taron horis da akeyi a cikin noma da karatu da suka shafi wannan fanni na san koyarwa da aka saba a cikin taron ta horis da amfanin ma sunada mutukar muhimmanci ƙwarewa ta hanyar aiki da gwiwa wannan na ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suka so nafi son koyan aiki da a cikin harkokin noma, ƙwarewa da ƙwarewa tare da ƙirƙiro hanyoyin da aka koya ta hanyar aikin hannu, yana bani daman fahimtar dukan tsari da aka koyar misali idan aka koya koyamun hanyoin shuka, zan iya kula da noman da da kai tsaye zanyi aiki tare da ƙasar shuka da kuma abubuwan da zasu shafi aikin yin amfani da ilimin da na koya, aikin hannu yana bana damamanki a wajan aiwatar da ilimin da aka koyamun duk da cewa karatun aji nada mutukar muhimanci wajan samun ilimi abun da nafi so shine na zamo iacikin aikin inda zan iya amfani da wannan ilimin hangen nesa da da tattaunawa, koyan aikin hannu yana samar da dama mai yawwa ta aikin tattaunawa, lokacin da nake aikin hannu tare da wasu manoma ko ƙwararu yana sa bawama nayin tattaunawa da muke fuskanta bunƙasa shawarwaru kawa da rawar ido wannan tsarin koyan aiki yana haifar da bambanci koyo a zahiri fiye da karatun aji binciken yanayin aiki, wamman na ɗaya daga cikin mafi mafiya yawan matsalolin da nake fuskanta a cikin harkar noma, saboda haka koyan aiki da hannu yana taimakawa manoma su fuskanci yanayin aikinsu kasuwancin bunƙasa da gina kai, koyan aiki da hannu yana kawo inganci ga kasuwanci da nake yi saboda haka na koyi yada za'ayi noman dabbobi da amfanin gona a zahiri, kula da lafiyar jama'a da muhalli aikin hannu yanada muhimmanci wajan tabbatar da lafiya da kyawun muhalli, a kayan aikin hannu na koyi yanda zanyi zanyi yada zan zauna tare da al'umma da duba ingancin abinci a yau barin daga fatali wani babban dalili dayasa nake son koya da gwiwa shine ƙwarewar da zamu samu a cikin hanyoyi me wahala, gani da ji aikin hannu yana bani dammar da za'a ji da kuma gani da ƙwarewanshi wannan ya taimaka wajan ba mutane da da daman ingantar harkar kadamar da ƙwarewa koda kuwa koyon aji yanada fa'ida, kadamar da ƙwarewa ta hanyar aikin hannu yana bada daman yin aiki tare da manoma ko rukuni saboda haka na na koyi cewa anfi taɓuka nasara a tsarin noma saboda haka basu iya saukar da shirye-shiryen gyara noma, duk da haka na tabbatar da cewa, kokuma sune mabukaci yana ba mutum kariya ga lafiyoyi ga bangaran

Zanyi bayani akan matakai da ake ɗauka dan kare kai daga illolin zafi aiki a waje a lokacin zafi yana wa mutum mutukar tasiri ga lafiyar jiki, zafin rana na iya haifar da illolin lafiya da zasu iya zama mumuna kamar ciwon zafin jiki, gajiya da sauran cuttutuka ruwan sha me yawa ɗaya daga cikin muhimmun matakan da nake ɗauka shine shan ruwa mai yawa lokacin da mutum ke aiki a yayin da zafi yake da karfi jikin shi na buƙatar ruwa sosai don cigaba da lafiya, idan akayi la'akarin cewa zafi na iya haifar da rasa ruwa da sauri a jiki yana da kyau a sha ruwa kafin kafin kafin yay aikin da kuma bayan aikin amfani da tufanin masu ɗorewa, amfani da tufafin da suka dace yana da mutukar muhimmanci wajan kare ka daga zafi na yarda da cewa ƙaramin tufafin da aka yi da kayan dake jure zafi kamar katako suna da mutukar muhimmanci hakanan tufafin launin haske suna taimakawa wajan rage tasirin zafi a jiki zama wurin inuwa, kasanxewa a wurin inuwa kokuma wurin dake da sanyi yana da mutukar muhimmanci a lokacin zafi kula da ga lokutan aiki, ana bayar da shawara a guje aiki a lokacin rana da ke da karfi wato daga karfe kayyayaki kyakyawan abinci hakannan abinci na iya taimakawa koyan hanyar zamanin lafiya, duk lokacin da naka aiki a waje, aiki na yana nufin in koyar da ladabi da zaman lafiya hakan yana nufin sabin dabaru da tsarin tayar da hankali da nake amfani dan kula da lafiya da kuma jindadi kula da ƙwarewar jiki, a cikin shawarar da ta dace dan gujewa zafi shine koyar ƙwarewa a jiki, na yarda da cewa samun ƙwarewa da zinari a lokacin aiki yana da mutukar muhimmanci samar da horo, samar da horo da shirye-shiryen kula da lafiyar al'umma da ma'aikata na musamman yanada mutukar muhimmanci yin wannan yana taimakawa wajan ilimantar da wajan ilimantar ilimantar da kowa gama da muhimmancin kariya daga zafi da illolin da zafi yanada kyau a gudanar da taruka, hotuna da hulɗa, da al'ummomi dan jin dadin lafiyar jiki da zafin rana kare kaina daga illolin zafi yana da mutukar muhimmanci ga duk wani mutum dake aiki a waje, ta hanyar yin amfani da matakai da na ambata kaman shan ruwa mai yawa, sa tufafi masu kyau, goce ma aiki lokacin zafi da sauran wayannan matakai zamu iya rage hatsarin zafi da lafiyar jikinmu, sanda lafiyar jiki da kulawa da madaidaicin abinci ze taimaka wajan tabbatar da cewa muna lafiya da jindadi yayin da muke gudanar da harkokinmu na waje duk wayannan matakai, suna da mutuƙar muhimmanci wajan kula da lafiyarmu dala-dala tare da lellan dake haifar da mumunar tasirin zafi.

A gaskiya, idan dai har mun kula da gidan mu, abubuwa da dama suna tasowa, ka yi farin ciki, iyalan dake gidan kasa su farin ciki, idan mace ce, mijin ta ya kula da ita, ya kula da gidan ta, ya kula da cin ta, ya kula da shan ta, idan suna da yara ya kula su, ya kula da makarantan su, suturta su, abincin su, lafiyar su, ilimin su. To, gaskiya zaka ga ana yawan girmama shi, zaka ga tana yawan girmama shi, tana bashi cikeken kulawa sosai da sosai, kuma tana tunani cewa wannan fa shine duniyar ta. Sannan haka shima namiji, in dai har na miji ya kula da gidan shi yanda ya kamata, to gaskiya zai yi wiya ka ga ya fuskanci wani kalu balle, wai irin babba haka da zai taso mai, sai dai in abun da baza a rasa ba tunda Hausawa sunce, zo mu zauna zo mu saɓa, kuma tsakanin harshe da haƙori ma, akan saɓawa Amma in dai har mutum ya kula da gidan sa, to gaskiya zai ke ita matukar farin ciki, zai ji yana annashuwa, zai ji shi kawai as kamar sarki, haka zai ke jin sa, kamar sarki, wani shugaba, wata kalan, irin ya zan ce, wata kalan izza, kamar mai izza, kamar irin yanayi dai, shauƙi haka na irin kamar jin kai, amma ba jin kai na girman kai ba, jin kai na irin ai ka kai wani, kana kula da gida kuma ana girmama ka ana martaba ka, tokuma wani mulkin da yake a gidan shima wani sarkin baya yi in dai kar mutum ya kula da gida ya san kan sa, ya san waye shi, yana kyautata wa iyalin sa, to gaskiya bashi da wani tunani sai na farin ciki sai kara ma tunanin ya za'ayi ya kara kyautatawa ya kara kula, yanzu mai zai kara yi wanda zai kara sa iyalan sa cikin jin dadi cikin annashuwa wanda zai kara mai martaba, da kima da daraja da girma, a idanun iyalan sa gaba daya.

hayoyin da zanbi domin kare dabbobina idan zafi yayi yawa sune kamar haka sama musu gurin zama mai kyau gurin da yake da iska wadatacceya wada zata ishe su gu ma ɗan mai ɗan sanyi sanyi mai dan sanyi sanyi mai dan mai dan sanyi sanyi saboda zafi da gurin mai ruwa ruwan ma ya kasance mai sanyi inda tuda akwai zafi sannan kuma za'a dinga kiyaye fita da su idan rana yayi yawa saboda zafi sannan zan tabbatar suna d gurin da zasu samu ruwa mai kyau wurin zaman su ya kasance mai tsabtan su ɗan tsabtace shi da kum sanyi sannan inda suke ya zamana ya kasance ba rana an saka musu abun dazai kare rana idan ma da akwai rana a gurin ya kasance gurin an sa abu anrufe yanda rana bazata same su ba sannan zan ajiye su a guri mai sanyi yadda zafi bazai ishe su ba gurin shan gurin su ya kasance akwai iska gurin shan iskan shi ya kasance babba, gurin zaman su ya kasance babba ta inda iska data rinƙa shigowa sannan asaka musu fanka ko kuma abun sanyaya guri saboda zafi za'a saka musu fanka da abun sanyaya daƙi yanda bara suji zafin da har zai dame su ya zo ya cutar dasu sannan in an saks musu tagogin su da ƙofofin su zai zaman a ko da yaushe abuɗe ba'a rufeba saboda zafi za'a dinga kiyaye wa sannan ruwan shan su ya kasance mai sanyi ruwan da zasu sha ba mai zafi ba ko mai dumi ,mai sanyi saboda zafi sannan abun shan su da za'a zuba ruwan shima ya zamana an wanke shi sosai ya kasance mai tsabtace sannan a ajiye musu ruwan nasu inda babu rana sannan abuɗe musu kofofi tagogi sabo da zafi, su sami isasshiyar iskan da za su zauna.

Eh da akwai abunda za’a musu idan an samu irin wannan matsalar. Zan fara kwashe dabbobina da suka kamu da cutar zafi zuwa wuri mai sanyi sannan a zuba musu dusar katako mai sanyi itama saboda zafin da ya kamasu zasu iya kamuwa da wasu cututtuka da zai iya kaisu ga mutuwa. Dusar katakon ta kasance mai tsafta, mai sanyi-sanyi da ɗan danshi-danshi sannan za’a basu ruwa su sha ruwa sosai sosai. Sannan a basu magani saboda wannan zafin da suka kwasa. Idan kuma wuta ce ta tashi, abu na farko da zan farayi shine taimakon agaji na gaggawa. Za’a fara kashe wutar dama akwai abunda yake sanar da idan wuta idan matsala ta faru na wuta zaiyi ƙara sannan zaiyi feshin ruwa alamun gobara ta tashi a wuri. To za’ayi sauri a je wurin dabbobin nan a samo bargo babba mai danshi-danshi a zo a kwashe dabbobin nan akai su wurin nan sannan za’a basu ruwa su sha, abun rufa mai sanyi saboda zafin wutar. Kuma dama ina akwai abun kashe gobara a gurin sannan dama mun nema masu kashe gobara suzo su duba mana wurin su kashe mana. Sannan abubuwan da zan fara idan an samu matsalan wuta ta faru, dole za’a kwashe dabbobi a kaisu wuri mai tsafta mai aminci saboda wannan zafin. Idan wuta itama ta faru dole za’a fara duba ayi sauri a kwashe su a fara duba zakaga gaba ɗaya dabbobin hankalin su baya jikin su kamar yanzu irin akace akuya zakaga kunnuwan su sun tashi idanun su yayi ja kaji ma haka zasuyi ta kuka bazasu samu…

Zan yi bayani akan hanyoyin musayar kaya da ake yi a cikin al'ummarmu kasuwamci yana da matuƙar muhimmanci tasiri wajen samun kayayyaki da ayyuka musanya a colum koda yake a yau amfani da kuɗaɗe ya zama babbar hanya na sayen har yanzu ana amfani da misayan kaya da ayyuka a wasu lokutan musamman ma a cikin muhallin al'umma misali abinci, abinci yana ɗaya da cikin muhimman abubuwan da ake misaya a cikin al'umma yawancin lokaci manoma suna musanya kayan abinci da suka samar kamar ire-iren hatsi kayan lambu da kuma kayan itatuwa misali wani manomi na iya bayar da shinkafa ko masara ga wani mai shayar ga wani mai sayar da ganye ganyan kore da shuɗi wannan hanya ta musaya abinci tana taimakawa wajen samar da ishasshen abinci ko kuma samarwa kamar samauwa sanan kayan kwalliya,a cikin al'ummarmu kayan kwalliya su daga cikin kayayyakin da ake musaya wa misali wata mai ko mai kwalliya zata iya musanya kayan kwalliya da sabbin kaya, kayan shafawa ko kuma kayan gyaran gashi daga wani mai sayarwa kayan aiki masu sana'a da suke gudanar da harkokin kasuwanci suna musayar kayan aiki da misali wani mai gyaran waya zai bayar da sabbin kayan aikin sa da aka gyara ga wani mutum wanda keda kayan masarufi kamar fawa ko madara lantarki akwai lokutan da ake musanya kayan lantarki kamar television furinji da television kaɗan daga cikin al'umma misali kamar wani yana da na'urar da ba a yi amfani da ita sosai ba yana iya musanya ta da wani kayan masarufi ko kayan abu na daban daga gare shi kayan gina kayan kayan gina gida kayan gida suna da matuƙar tasiri wajen musayen kaya da ayyuka misali mutum na iya bayar da sabulu da turare kamar wanda keda kayan ɗaki ayyukan kulawa, ayyukan kulawa na jiki suna da muhimmanci a cikin al'umma inda mutane ke musanya ayyuka a tsakanin junansu iiyali wani mutum mai wanka na iya bayar da servive na wanka ga wani wanda zai iya bayar da servive na wanka ko na'ura kayan tattalin arziki akwai lokuta da dama da mutane ke musanya kayayyaki kamar zinariya ko azurfa a cikin al'umma wannan yana faruwa ne a lokacin da wani yake buƙatar samun kuɗaɗe ko abubuwa da za su ƙarfafa tafiyar kayan aiki na gida wannan yana nufin kayan aiki na gida da ake alaƙa gyaran gida ko aikin yau da kullum masu tunani ko masu aikin gini na iya musaya kayan aiki kamar kayan aikin gini da kuma kayan aikin da ba za a iya amfani da su ba kayan noma a cikin al'ummar manoma kayan noma suna da matuƙar tasiri, misali manomi na iya musanya shahararren irin shuka da sauran kayan aikin noma ga wani mai ko sayar da kayayyaki a kasuwa ayyukan jiya ana samun musayan ayyukan jinya a tsakanin ma'aikataa a cikin asibitoci da likitoci misali; ki ce kamar majinyaci na iya bayar da service akan jinya ko shawari ga wanda zai iya bayarwa ga kayan masarufi ko abinci wannan yana taimakawa wajen inganta lafiyar al'umma da kuma samar da kayayyakin hulɗa ga jama'a

Zan yi bayani akan al'adu da kayan ciki masu alaƙa da musayan kasuwanci a cikin al'ummomi ne ake samun musayar kaya kasuwanci yana da tasiri sosai a rayuwar yau da kullum misalin musayar kaya ba kawai yana nufin musayar kaya ne ba har ma yana da alaƙa da al'adu al'amuran yau da kullum akwai wasu al'adu da bukukuwa suke yi tsarin musayan kaya wanda zai zama na al'ada a cikin al'umma a wannan, a wannan al'umma haɗin haddin kuɗin bada a yau akwai al'adun gargajiya da suka shafi musayar sannan gamin farawa da kuma mayar da kyautuka ga waɗanda ke sayarda a wasu lokutan idan mutum ya kawo kaya dan musaya yana yi wa wanda ya kawo kyauta ko kuma wani abu mai sa a wannan al'ada tana girmamawa da jin daɗi a cikin al'umma tare da tabbatar da an gamsu da hanyoyin ba da shawara wannan na iya zama wata al'ada ta gargajiya da ake amfani da ita wajen musayar kaya,a lokacin da ake gudanar da musaya mutane sukan ɗauki lokaci don tattauna sha'anin kasuwanci girmamawa da ladabi a lokutan musayan kaya akwai kyawawan ɗabi'u da aka saba yi kamar gudanarwa kamar girmamawa da ladabi yana da muhimmanci a nuna girmamawa ga wanda ke sayar ta hanyar mutunta sa da kalmomi masu kyau wannan yana tabbatar da kyakkyawan zaman tare da kuma gina dangantaka mai kyau tsakanin masu saida kaya da masu saya lokutan musayar kaya a wasu al'ummomi akwai lokuta na musaya kaya da ake keɓewa domin musayan kaya wannan na iya kasancewa a lokucin bukukuwa kuma lokacin shuka ko girbi a lokacin irin wannan mutane suna tashi da nufin musayar kaya da juna da kuma inganta ƙaunar juna alamar kyawun kaya alamar kyatatawa na ɗaya daga cikin manyan al'adun da suka shafi musayar kaya yawancin lokuta a lokacin da aka kafe musayar kaya ana an kowace riba aka samu abincin da aka yi wa tarurruka ake bayarwa da gabatarwa da kyakkyawar alama ko wanda ke musayar kaya amfani da wurare a musayar kaya akwai wurare da musayar kaya da aka tanada dan musaya kaya a al'ummomi akwai wuraren kasuwanci da dukkan saƙonni waɗannan masu kasuwa ke taruwa dan musaya kaya iya raba abinci da kaya wani muhimmin al'ada dake tattare da musaya kaya shi ne yadda ake raba abinci da kayayyaki a lokacin musayar kaya idan mutum ya bada kayan abinci yana iya yi wanda ya bada kyauta ko wani abu na juna wannan yana tabbatar da cewa an kyatatawa juna tare cewa abin da aka ba kowanne yana da muhimmanci rashin tsoro da jin ƙai al'adar musaya kaya yana iya zama wata hanyar tabbatar da mulki kai da jin ƙai a tsakanin al'umma akwai kasancewa lokacin da mutane suka daina tsoron juna dan su musayan kaya ko service hanyar kula da gabatarwa wasu lokutan akwai hanyoyin da ake tsarawa dan gabatar da kayan da ake musaya ko service hanya yana tasiri a kaya domin yana tabbatar da cewa kowane abu yana kallo da kyau da kuma jan hankali bikin gamsuwa idan aka yi musayan kaya ko kasuwanci yana da nasaba da jin gamsuwa lokacin da mutane suka karɓi kaya daga juna suna gudanar da sharaɗan tattaunawa tare da yin gamsuwa ana iya gudanar da shararren hira da jin daɗin juna wanda na iya zama wata hanyar inganta alaƙarsu da sauran masu kasuwanni

Zan yi bayani akan yadda ake- lokacin zamanin da ya ake musanyen kaya tsakanin abinci da wani abu na amfani musayar kaya kaya na kasuwanci da ciniki wata tsohuwar hanya ce ta kasuwanci da mutane ke amfani da ita tun kafin a fara amfani da kudi a cikin tsarin musayar ana musanya kaya da kaya da service da service ba tare da amfani da kudi ba domin wanann tsarin yanada matukar mahimmanci a tarihi, musamman ga al'umomin da basuda takamaiman kudi suke amfani dasu kamar yadda ake kiyasta darajar kaya ko service a musayar, kaya da ciniki akwai hanyoi dayawa da ake amfani dasu wajen tantance darajar kaya ko service ana duba abubuwa dayawa kamar haka ingancin kaya bukatarshi ga al'umma, wahalar samun abun da kuma matsayin abu a kasuwa anan zamu duba yadda akeyin haka ake duba buqata, da wadata idan ana son sanin darajar wani kaya a cikin musaya abu na farko d ake dubawa shine bukatar abu da kuma yawansa a kasuwa misali idan idan mutum yanada buhun gero kuma yana bukatar nama, to yana buqatar nama, to sai yanason a musanya shi da nama sai ya duba akwai wanda yakeda nama, yana buqatar gero? idan yanada yawa a kasuwa, shi geron darajarsa tana raguwa amma inada amma idan abu yanada wahalar samu, darajarsa, tana karuwa kwatanta inganci da adadin kaya, ko service lokacinda mutum Idan mutum yanada doya mai kyau, kuma yanason ya musanya da wake, Idan wake yanada matsakaicin inganci, to dole ne a duba yawan wake, da za'a bayar dan a daidaita Idan doyar tanada kyau sosai za'a samu wake mai yawa a madadinta sai kuma ado da kyawun kaya Na ado da na daki sunada daraja idan sun kasance masu kyau da kayatar wa Idan mutum yanada tabarma mai kyau Kuma yana son ya musanya ta da hatsi, zai fi samun hatsi mai yawa fiye da wanda tabarmarsa batada kyau

zan yi bayani a kan masu shiga tsakanin kasuwanci tabbas akwai masu shiga tsakanin kasuwanci ko kuma a ce musu masu sauƙaƙa mu'amalar cinikayya daban daban nau'oin masu shiga tsakani a cinikayya sun haɗa kamar haka akwai dillalai dillalai suna aiki a matsayin masu haɗa masu siye da siyarwa su kan taimaka wajen samun kyakyawar yarjejeniya tsakanin ɓangaro biyu ɓangarori biyu a kasuwannin duniya a na amfani da dillalai dan tabbatar da cewa anyi ciniki yadda yakamata sai kuma masu tsaka tsaki {um] waɗannan mutane ko kuma a ce ƙungiyoyi ne da ke taimaka wajen karɓa da rabawa tsakanin ɓangarori biyu masu cinikayya suna iya zama 'yan kasuwa da ke siyan kaya da kuma gonaki? ko kuma kamar a ce masana'antu sannan su sayar ga masu saye misali kamar a ce kasuwar noma masu? kasuwar noma masu tsaka tsakin suna sayen amfanin gona daga manoma sannan su sayar dasu a kasuwanni ko kuma masu sarrafa kayan abinci sannan sai ƙungiyoyin ciniki waɗannan ƙungiyoyi ne da ke taimakawa wajen tabbatar da tsari da adalci a cinikayya suna bada kariya ga mambobinsu daga cin hanci da rawa suna taimaka musu wajen sasanta matsaloli da ka iya tasowa sannan sai bankunoni da kamfanonin kuɗi bankuna da wasu kamfani masu kula da waɗannan suna taimaka wa wajen tabbatar da cewa an yi ciniki lafiya wasu wasu um lafiya wasu bankuna na bada tabbacin biyan kuɗi ta hanyar hanyoyi waɗanda ke ke bawa 'yan tabbacin cewa zai karɓi kuɗinsa bayan isar da kaya fa'idojin masu shiga tsakani a cinikayya tabbatar da aminci sauƙaƙa mu'amalar ciniki kare haƙƙin masu ciniki sannan inganta um inganta kasuwanci

Zan yi bayani akan bukukuwa da ke da nasaba da cinikayya da misaya su kayayyaki a al'adu a kasuwannin gargajiya musayar kaya a Afirka, yawancin ƙasashen Afirka musamman a Nigeria da wasu a al'adu na sama Hausa ana gudanar da kasuwanni ke amfani a baya kafin zuwan kuɗi, yawancin kasuwanni suna aiki ne domin ya dinga ganin abinda yake yi a wasu yankunan na Arewancin Najeriya kamar Kano na Sakkwato da Zazzau ana musayan kasuwanni ana suna da manyan kasuwanni irin su kamar kasuwar kurmi da ke a Kano, kasuwar Dawanau ita ma ita ce babbar kasuwar hatsi a Najeriya sannan akwai kasuwar birinin Kebbi sai kuma kasuwar Gusau bukukuwan gargajiya da cinikayya a Africa sun rabu kashi uku, akwai bukukuwan arugungu akwai na daba da kuma na akwai bukukuwan arugungu da yana ɗaya daga cikin manyan bukukuwan da ake yi a Najeriya musamman a jahar Kebbi duk da cewa bikin yana da alaƙa da kamun kifi, yana kuma bada damar cinikayya sosai a lokacin manoma masu sana'a da ƴan kasuwa suna halartar domin sayayyan kayayyakin su ko musayar su da wasu kayan se bukukuwan hawan daba bukukuwan hawan daba, a lokacin bukukuwan daba wanda ake yi a wasu jihohin Arewacin Najeriya kamar Kano, Katsina, Sokkoto da kuma Zazzau ana gudanar da manyan wasanni da ke ba wa ƴan kasuwa damar cinikayya da musayar kaya amma a wasu lokutan ana siyar da tufafi, kayan ado, abinci da sauran su se bukukuwan bikin noma a Kudancin Najeriya da Ghana a duk duniya ana gudanar bukukuwa da kuma kasuwanci da ke da nasaba da cinikayya da musayar kaya a Najeriya don su san Africa ana samun irin waɗannan, waƴannan bukukuwan a lokuta daba arugungun da kasuwanni gargajiya a wasu yankunan duniya kamar India, Amurka da Jamus ana da irin waɗannan bukukuwa da kasuwanni na musamman irin waɗannan bukukuwa suna matuƙar mahimmanci ga al'umma wajen haɓɓaka tattalin arziki da raya al'adu.

ta shafi aladun ciniki da musayar kaya a nigeria alummar mu cikin harshen hausa ayyukan musayar kaya da ciniki na gargajiya a da alummar hausawa na amfani da tsarin musayar kaya inda ake bada kaya a karbi wasu kaya a madadin su wannan tsarin ya fi dacewa da lokcin da ba'a da kudade masu daraja kuma kowa yana da wata sana'a ko wani kaya da yake iya bayarwa tasirin fasaha a kan cinikin da musayar kaya shigowar kudade nazamani tareda cigaban fasaha an kirkiro kudade na zamani kamar naira dollar wanda ya maye gurbin tsarin musayar kaya hakan ya taimaka wajen saukaka hada hadar kasuwanci bankuna da hanyoyin ajiyoyi na zamani a da mutane suna ajiye kayansu su a cikin gida ko wurare na musamman amma a yau bankuna sun bayar da dama ga mutanee su adana kudinsu cikin tsaro kasuwanci ta hanyar, internet fasahar internet ta bawa mutane damar ciniki ba tareda suna ganin juna a yanxu akwai shafukan internet da mutane ke amfani da su domin saye da sayarwa kamar jumia konga da kuma amazon mutum zai iya siyan kaya daga gida kuma a kawo masa har gida hanyar sadar wa a ciniki,a da ana amfani da hanyoyin gargajiya kamar sakonni da tafiye tafiye domin ciniki amma fasahar zamani kamar wayoyin da manhajojin sadarwa matsalolin da fasaha ta haifar a harkar ciniki A dukkan irin ci gaban da fasaha ta kawo Akwai wasu matsaloli Dake tattare da ita kamar ace yawaitar zamba da damfarar mutane saboda amfani da internet masu damfara kanyi amfani ta hanyoyi daban daban wajen yaudarar mutane a cinikayya rashin ilimi kan sabbin hanyoyin kasuwanci mutane da dama musamman masu masu kasuwanci na gargajiya, basuda isasshen ilimi ilimin gargajiya rashin tsaro ciniayya ta hanyar yanar gizo na fuskantar matsaloli na rashin tsaro babu shakka fasaha ta kawo sauri mai yawa a tsarin ciniki, da musayar kaya a al'umma tanada fa'idoji dayawa kamar saukaka hada-hadar kasuwanci, inganta hanyoyin biyan kudi da bunkasa sana'o'i.

Zanyi bayani a kan hanyoyin da ke daƙile zaizayewar ƙasa da cunkoson laka a ciki koguna da rafuka sune kaman haka: Dasa itatuwa wato bishiyoyi da kuma ciyaci, sanadin shukokin da aka yi shi zai sa ciyayi sifito itatuwa da ciyayi suna hana kwararar ruwa da ƙarfi, sina kuma hana iska daga busar da ka busar da ƙasa. Ana iya dasa bishiyoyi a gefen koguna da rafuka, domin su temaka wajen tsaida laka daga shiga ruwa, ciyayi da keda zurfin tushen ƙasa suna da matuƙar amfani wajen riƙe ƙasa da wargaje wajen riƙewar ƙasa da zaizayewarta, hakan hakanan ana iya dasa bishiyoyi da keda saurin girma kamar bishiyar darbejiya domin rage saurin zaizayewar ƙasa, amfani da matakan noma na zamani noma amfani da matakan zoma na zamani shine noma bisa ƙaiko wannan hanya tana rage saurin saurin ruwan sama daga wanke ƙasa domin ana shuka amfanin gona bisa layi kamar dai tsallake tsaunika, sannan noman noman ciyawar rafi, noma da kuma dabbobi bisa ƙa'ida gujewa kiwo da yawa a wuraren da suka fi fuskantan zaizayewar ƙasa zai taimaka wajen hana wannan matsala, yin katanga da shinge na kariyar koguna, yin shinge da katangu a kusa da koguna da rafuka yana hana laka da wasu abubuwa daga cikin ruwa, ana amfani da su katanga katanga na katako ko duwatsu domin daƙile ruwa daga kwararowa a cikin kogina da gudu me ƙarfi. Shingen ciyawa shi kuma shingen ciyawa ana dasa ciyawa masu riƙe ƙasa a kusa da koguna, domin su hana laka daga cike domin su hana faɗa laka daga cikin ruwa. Gina tafkuna da wuraren gina tafku gina tafkuna a wurare da idan ruwan yake, ana iya gina tafkuna domin riƙe ruwa da laka kafin su shiga cikin tafkuna, waɗannan gurare suna rage gudun ruwa wanda ke rage wanda ke riƙe laka daga shiga kogunan da rafuka, haka nan madatsan ruwa wurare ne da suke fama da ambaliya yana hana yawaitar laka a cikin koguna.

Zan yi bayani akan yadda ake daidaita kula da muhallali? buƙatar ruwa a noma da tasirinsa ga muhallali ruwa yana da matuƙar muhimmanci a noma musamman a yankunan da ake fama da ƙarancin ruwan sama irin waɗannan wurare suna amfani da hanyoyi daban-daban don shayar da don shayar da amfanin gona kamar haka:? akwai noman rani, fadama tsaftace ruwa matsalolin muhalli da noman rani ke haifarwa? akwai gurɓacewar ruwa yashi da zaizatewar ƙasa kifi da kiwon kifi da kiwon ruwa da tasirin ga muhalli? zan yi bayani akan kifi yana daga cikin muhimmancin albarkatun ruwa da ake amfani da su don ciyar da al'umma da bunƙasa tattalin arziƙi matsaloli matsalolin muhalli da kiwon kifi ke haifarwa sun haɗa da: yawan kama kifi gurɓataccen ruwa cire goguna da tafkuna hanyoyin hanyoyin daidaita buƙatun noma da muhalli su ne kamar haka: amfani da hanyoyin noma masu inganci yin amfani da manoman gargajiya noman rani da ake amfani da su da kamar su bututu wanda zai dinga bada ruwa kaɗan-kaɗan ba wanda zai dinga fitar da ruwa da yawa zu ruwan bai isa amfanin da za'ai ba sannan samar da hanyoyi amfani da ruwa na zamani amfanin daidaita buƙatun ɗan adam da kare muhalli ingata inganta rayuwar al'umma karem muhalli inganta rayuwar al'umma, inganta rayuwar al'umma ta yadda za sui amfani da ruwan da zai ishe su sui noma kuma su bawa dabbobinsu sannan kare muhalli inda a katange ruwa yadda ba zai zo ya zo ya yi ambaliya ba ya zo bai isa al'umma ba? rushe masu gidaje inganta tattalin arziƙi ruwa yana inganta tattalin arziƙi saboda ana kamun kifi a ciki ana samun tattalin arziƙi rage illolin? rage illolin sanyi sauyin yanayi inganta tattalin arziƙi rage illolin sauyin yanayi daidaita buƙatun ɗan adam da kare muhalli yana da mutuƙar muhimmanci domin tabbatar ɗorewar albarkatu ana buƙatar bin hanyoyi na zamani don no na zamani don noma da kiwon kifi ba tare da lalata muhalli ba

Zan yi bayani akan yadda ake kula da ingancin ruwa da magance matsalar gurɓacewar sai, menene ingancin ruwa, ingancin ruwa yana nufin yadda ruwa yake tsabtace kuma ya dace da amfanin ɗan Adam da sauran halittu ana suna ingancin ruwa ta hanyoyi daban daban kamar haka, launi da ƙamshin sa matakan sunadarai tsabtan ruwa Yadda ake Kula da ingancin ruwa, ana kula da ingancin ruwa ta hanyoyi daban daban sune ta hanyoyi daban daban, gwajin kwayoyin gwajin jiki ana duba launi da ƙamshin sa da sauran suffofi na ruwa. Sarrafa ruwa kafin anfani da shi idan ruwa bashi da tsab ta ana anfani da hanyoyi daban, tdaban domin tsabtace shi shi ne kamar haka tace ruwa ana anfani da matace dan cire datti da kwayoyin cuta tafasa tuwa tafasa ruwa sarrafa ruwa sarrafa ruwa sarrafa ruwa ta hanyoyin zamani kare ruwa daga gurɓacewa ana rufewa yana da kyau a kare ruwa ta hanyoyi kamar haka dakatar da zubar da shara a gurɓatacce a gubataccen ruwa koguna da kuma tabkuna gina wuraren shara da tsabtace ruwa dan hana dan hana gurɓacewa hanyoyin gurɓacewan ruwa sune kamar haka, gurɓacewar ruwa daga masana'antu, gurɓacewar ruwa daga biranen da basu da daga biranen da basu da kyakkyawan tsari tsarar gida suna zubar da shara a ko ina basu da takamaiman. wurin zubar da shara Illolin gurɓacewar ruwa illolin da gurɓacewar ruwa suke haifarwa sun rabu kashi uku, na farko shi ne yaɗuwar cututtuka cututtukan suna yaɗuwa idan ruwa ya gurbace illar nuhaali sannan sai sannan sannan, sannan illar sunadarai in ana zubar da wasu sinadarai masu karfi yana ɓata ruwa,, ilmantar da jama'a, tsabtace ruwa kafin a sake anfani da shi, ilmantar da jama'a, yin am fani da sababbin fasaha Ingancin ruwa yana da matukar muhimmanci ga lafiya da rayuwar mutane da muhalli gaba daya.. Idan ruwa ya gurɓata yana iya haddasa cututtuka da illolin masu yawa dan haka dole ne a kula da ingancin ruwa ta hanyar yin gwajin akai akai da tsabtace shi da tsabtace shi da hana abubuwa da ke gurbata shi

Zan yi bayyani a kan shirye-shirye da dama na ƙare koguna da rafuka a yankuna daban-daban mahimmancin kiyaye koguna da rafuka su na da matukar mahimmanci ga rayuwar mutane da dabbobi, su na samar da ruwa ga amfanin yau da kullum da noma da kiwo da kiwon kifi shirye-shiryen kare koguna da rafuka akwai shirye-shiryen gwamnati ƙunguyoyi ma su zaman kansu da na alumunmomi da a ke aiwatarwa domin ƙari shirye kar domin kare shirye-shirye su ne sun hada da da dokoki da kaidojina kare muhalli shuka bishiyoyi a gefen koguna da zamana a na shuka bishiyoyi, a gefen koguna saboda yanda zasu kare shi karya karya kan alumma a ilimantar da alumma yanda za su kulla da muhalin su da kogunan su da rafukan su saptace koguna da rafuka ya zammana alumma kan su dai su na zuba shara da datti a ciki kogunan su, inganta hanyoyin amfani da ruwa ya zammana in sun hanyoyin ruwan su, su na da sapta hanyoyi ne masu kyau kulla da dabbobi kulla da dabbobin ruwa da mahalin su. ya zamane ya ce a na kulla da dabbobin ruwa kamar kifi da duk abunda ya ke rayuwa a cikin ruwa a kulla da su a ba su mahimmanci da cin su da sha ru, da shan su kallu ɓalle da a ke fuscanta wajen ƙarin koguna da rafuka, Akwai kalluɓalle dayawa da ake fuscanta wurin kulla da rafuka da koguna na daya shi ne rashin sani muhimmancin ruwa wasu mutane ba su fahinci illa gurɓa ta ruwa dan haka su na cigaba da jefa shara koguna rashin isasun dokoƙi ko rashin aiwatar da su a wasu wurare ko da akwai doƙoƙi baa aiwatar da su ydda ya kamata dan ƙare koguna. Yawaitar sara bishiyoyi idan a ka ci ga yawwai da tsari bishiyoyi koguna da rafuka su na bace yadda a ke iya taimakawa a wajen kare koguna da rafuka wut a gujji zubar da shara cikin ruwa ya kamata mu tabbatar da cewa ba ma jefa shara ko datti dattin gida a cikin koguna shukka itatuwa, a gefan rafuka idan idan mu ka, idan mu ka ba da damar yin hakkan mu shu mu shukka itatuwa a kusa da koguna na taimakwa wajen kare A guje a amfani da tsinadari ma su illa A bangaren noma, ya kamata manoma su guji amfani da takkin zamani, ko magungunnan zamani taimakawa a ayukar sabtacce ruwa, idan a na yin wani shiri na sabtace kogi a yankunan mu, ya kamata mu shiga domin ba da koguna da rafuka suna da matuƙar mahimmanci da rayuwar mu da muhalli daya idan baa kiyaye su ba kiya, idan baa kiyaye su ba zaa fuskanci matsololi irin su ƙarancin ruwa mai sapta kurbataccen muhalli ruwa da kuma asarar rayuwar hallatu ma su rai.

Zanyi bayani akan yadda ake duba dabbobi da rubuta halayyar dabbobi a gonata ko daji shirya dabbobi kafin a fara duba dabbobi yanada kyau a shirya su a shirya kayan aiki da kuma a ilmance, da kuma abubuwan da ake bukata fahimtar nau'oin dabbobi da zamu duba, dole ne in san nau'in dabbaar da ake son a duba shin tumaki ne shanu ne ko jakuna ne ko kuma kaza ce ko zomaye ne ko wani nau'in dabbobin daji ne shirya kayan aiki dolene a tanadi kayan aiki kamar haka, sune takarda da alƙalami don rubuta bayanai akan dabbar da ake dubawa sannan na'urar ɗaukar hoto ko vi video don ɗaukar hotuna ko bidiyo wato kaman ace hoto da kuma bidiyo wanda za'a dinga kalla halayyan dabbobi sannan agogo don rubuta lokutan da abubuwa suka faru sanin muhallin dabbobi yana da kyau a fahimci inda dabbobin suke zama wasu suna cikin jeji wasu suna cikin gonaki wasu kuma suna cikin ruwa haka kuma, dole ne a san lokacin da suka fito don samun abinci ko yin motsi yadda aka, yadda ake duba halayyar dabbobi. yin hankali, yin hankali da nutsuwa. Mutum ya zamana yasa hankalinshi wuri daya sannan ya nutsu shine zai duba halayyan dabbobi duba halayyan su na ɗabi'a a duba halayyan su a ɗabi'ance a ga yaya suke a lokacin da ake duba dabbobi yana da kyau alura da waɗannan abubuwa sune kamar haka yadda ake samun abinci yadda suke tafiya yadda idan ka sa musu abinci yaya suke ci yaya suke tafiya yaya suke sadarwa magana ko motsi ne sukeyin hakan ko kuma yadda suke kare kansu duba halayyar dabbobi, lokacin hadari lokacin haɗari dole ne a lura da yadda dabbobi ke canja halayen su, idan akwai haɗari kamar kamar ruwan sama, iska mai ƙarfi ko wata barazana rubuta lokachi da wuri ranar da aka yi duba dabbobi, aga waɗanna lokachi ne aka duba dabbobin, ya kamata arubuta lokutan rubuta halayyan dabbobi, yaya yanayin dabbobin yake, amfani da ho ko kuma amfanin duba da rubutn halayyan dabbo... amfanin duba da ru... fahimtar rayuwar dabbobi, kare dabbobi daga haɗari taimakawa masana kimiyya, matsalolin da ake fuskanta wajen duba dabobi kan samun kayan aiki na zamani matsalar muhalli dabbar na iya tsorata idan aka kalli

zanyi bayani akan yadda alamomin lafiya da suke ajikin dabbobi sune kamar haka, dabba mai lafiya tanada wasu halai da suke nufin cewa cikin koshun lafiya lafiya ga wasu daga cikin wadannan alamomi kyakyawan yanayin jiki dabba mai lafiya tanada fata mai laushi Kuma ba tareda tabo ko ƙurjewa gashin shi yana sheƙi Kuma yanada kyau baya cukurkuɗewa ko bushewa yanayin idonsu da kunnensu idanun dabba mai lafiya sunada haske kuma basuda ruwan toka ko ja aciki babu kumburi ko ruwa mai wari dake fitowa daga idanuwansu kunnuwansu a tsaftace babu kumburi ko kuraje ko warinda Bai dace shaʼawar abinci da ruwa daba mai lafiya tana cin abinci da ruwa ba tareda nuna gajiyawa bah tafiya da kuma dabi'ansu numfashi da zazzabi fitowar bayan gida da fitsari alamomin damuwa ko rashin lafiya a dabbobi Sanyin halayya Idan dabba ta fara zama shiru shiru da ƙima ba tareda samun hulda da sauran dabbobi ba Idan tana yawan kuka ko yawan motsi fiyeda yana iya nuna damuwa ko ciwo matsalar numfashi Idan dabba tana numfashi da sauri ko tana fidda sauti mai karfi yayin numfashi yana nuna matsala a?? Idan hancinsu yana fidda ruwa mai kauri ko me wani irin yanayi komai ko mai wari yana iya zama alamar cuta rashin lafiyar fata da gashi Idan dabba tana jin jiki dayawa yana iya nuna ciwon ciwon ciwon fata ko? Kuraje, kumburi ko tabo a fata na nuna cewa cututtuka masu yawa. Matsalar tafiya, Idan dabba tana jin zafi tana jin zafi a kafa tana yin tafiya da kyar ko ta kasa tafiya ma gabadaya Ciwon ciki da matsalar bayan Gida Idan dabba tana gudawa tana iya zama alamar cuta ko matsalar narkewan abinci. Yanda ake kulada lafiyar dabbobi ciyarda dabba da kyakkyawan abinci, tsaftace dabba, kariyar dabba daga cututtuka, bawa dabbobi hutu da kulada lafiyarsu gane wadannan alamomin lafiya ko rashin lafiya a dabbobi yanada matuƙar mahimmanci ga masu kiwon dabbobi Idan aka kulada lafiyar dabbobi hakan yana taimakawa wajen inganta kiwon da Kuma rage cutuka da Kuma samun Anfanin da ya dace

zanyi bayani akan yanda ake kula da halayen dabbobi dan hana cututtuka ko hare haren cin nama mahimmancin kula da halaiyan dabbobi suna da dabi'u da suke nuna idan sun ci sun koshi ko kum aidan suna cikin hatsari canjin halaiya idan dabba ta dena........ canjin abinci canjin sauti rage nauyi hanyoyin kula da hanyoyin kula da halayen dabbobi dan hana kula da muhalli tsaf tace gurare me abinci na dabbobi ke tabbatar da cewa gurin kiwon yana da kyau kuma ba yi da gwajin lafiyan su a kai kai yin allurar rigakafi kamar cutar kamar haba uni cutar kun burin hunhu cutar cizon kare yin gwajin abinci masu araharen cin nama masu cin nama sune kamar haka damusa zaki kura ga wasu hanyoyi da ake amfani dasu dan hana hara haren yin katanga ko katanga ko katanga mai shinge mai tauri sai kuma ko kuma wayan.... yin amfani da kare dabbobi dabbobin hanya yin amfani da haske da sauti yin amfani da cameru da na'urar bin sauti yin amfani da kiwo mai canja wuri amfani da fasaha wajen kula da dabi'un dabbobi amfani da kameru masu sarrafa amfani da camera masu tashe na'urorin sauraro kula da ɗabi'un dabbobi yanda matikar mahimmanci matikar mahimmanci wajen kare nama akwai hanyoyi da dama da ake amfani dasu kamar lura da lafiyar dabbobi yin gwajin lafiya a kai a kai yin allurar riga kafi tsaf tace muhalli da kuma amfani da fasaha

zanyi bayani akan hanyoyin gargajiya na bibiyar halayen dabbobi. Acikin al'adun gargajiya mutane sun dade suna amfani dan bibiyar halayen dabbobi wannan yana taimaka masu wajen kiwon dabbobi, farautar........ farautar su, noma da kuma kare lafiyar dabbobi. kafin zuwan fasahar zamani. kafin zuwan fasahan zamani..... kamar camarori da na'u.... da na'uran daukan... da na'uran sa ido bibiyan sahun gaɓoɓi ɗaya daga cikin shaharrarun hanyoyin gargajiya na bibiyar dabbobi na bibiyar sahun dabbobi sune: nau'in sahun su sabon ko tsohon sahunsu, girman sahunsu, nazarin fitsarin su da bayan gidansu launin fitsarin su idan yayi duhu sosai, yana iya nuna cewa cuta ko rashin ruwa a jiki, idan kuma yayi haske sosai yana iya nuna cewa dabbar tana shan ruwa da kyau yanayin bayan gida idan..... idan yanada ruwa sosai yana iya nuna matsalar ciki ko ciwon dake damun dabba kula da hayaniyar dabbobi wasu mutane na amfani da sautin da dabbobi ke fitarwa don fahimtar halayensu idan zomo yanata kokarin yin sauti yana iya nuna cewa yana cikin haɗari shanu ko timaki sunayin wata irin murya idan suna jin yunwa kokuma suna jin tsoron wani abu bibiyar halayen dabbobi ta ta... ta fuskar jiki masu kiwon dabbobi da mafarauta suna amfani da kallon yanayin jikin dabbar dan fahintar... halayensa. Idan dabba tana tafiya da tana iya nuna cewa tanada cuta ku kuma ta kamu da[?????] idan dabba tana yawan sosa jikinta ko shan yana yana nuna cewa tana jin zafi kukuma kwayoyin cuta a jiknta kallon yananyin fatar jikinta bushewar fata fari ko ja ja jar fatar ido kula da hulɗar dabbobi idan shanu ko tumaki suna gujewa wata dabba wata dabba yana nuna cewa akwai wata haɗari dake tunkaro su Anfani da ganye da magangunan gargajiya a wasu yankunan ana anfani da ganye da lura da halayen dabbobi wasu mutane sun koyi cewa idan dabba taci wani ganye fiye da kima, yana iya nuna cewa tana jin wani ciwo kuma tana koƘarin warkewa. Wasu shanu suna cin ganyen darbejiya dan maganin ƘaiƘayi

Zanyi bayani akan yadda ake amfani da fasaha wajen kula da da halayen dabbobi .A wannan zamani na fasaha amfani da na'urar ɗaukar hoto da sauran kayan aikin zamani ya zama muhimmin ɓangare ne binciken halayyan dabbobi. Kula da halayyan dabbobi yana taimakawa wajen fahimtar yadda dabbobi ke mu'amala yadda dabbobi ke mu'amala da junan su da kuma muhalli. Wannan yanda da matuƙar mahimmanci ga masana ilimin watau masu kiwon dabbobi da kuma kula da dabbobi a wuraren kiwo a cikin a wuraren kiwo mecece kula da halayyan dabbobi? kula da halayyan dabbobi ya shafi nazarin yadda dabbobi ke mu'amala da juna yanayin su da kuma yadda suke amsawa ga canje canje a cikin muhalli wannan nazari zai iya haifar da hasken duhun abubuwa da dama cikin sune kamar yadda dabobbi ke samun abinci har da suke gina jikin su halayen zamantakewan su kaman yadda suke nuna alamu na jin daɗin juna ko kuma zaman lafiya amfanin fasaha a kula da halayyar dabbobi a yau na'urorin zamani suna bada damar samun bayanani na haƙiƙa gane da halayyan dabbobi. wannan yana ya haɗa da amfani da na'urorin ɗaukan hoto na'urorin da sauran kayyayaki masu inganci na'urorin ɗaukan hoto, na'urorin ɗaukan hoto suna ɗaya daga cikin manyan kayan aiki da ake amfani da su a binciken halayyan dabbobi. Ana amfani da su don ɗaukan hotuna ko bidiyon dabbobi a cikin yanayi na halitta. na'uran jin motsi ana amfani da na'uran jin motsi don duba inda dabbobi suke iya yawo a cikin sarari. wannan na'ura na iya gano motsin dabbobi a cikin dangantaka da lokaci wanda zai iya taimakawa wajen samun bayanai akan hanyar da dabbobi ke bi don neman abinci ko ruwa watsewar su kayan ƙidaya da sauran kayayyaki haka nan masu bincike na amfani da kayan ƙidaya kamar abun bincike na fahimtar yadda dabbobi suke zuwa a wani lokaci. wannan yana bayar da damar tantance muhallin da dabbobi ke rayuwa a ciki da hanyoyin da suke yadda ake amfani da fasaha wajen kula da hallayan dabbobi a sauƙaƙe hanyoyin da za a bi wajen amfani da fasaha wajen kula da halayyar dabbobi sun haɗa da tattara bayanan halaye tsaftace da bincike nazarin sakamako fa'idojin amfani da fasaha da kula da dabbobi, Ana amfani da fasaha wajen kula da halayyan dabbobi. daga cikin wa'innan fa'idoji sun haɗa da ingantaccen bayani gano matsaloli cikin gaggawa, hanzarta nazari, ƙalubalen da ƙalubale da matsaloli matsalar kuɗi matsalar iya ingancin sakamako tsarin fasaha a wasu lokuta na'urori na iya fuskantar matsalolin fasaha kamar kamar na'ura suyi saiti ko kuma su jima kafin sarrafawa saboda haka yana da kyau a tsara tsarin da zai tafiyar da cewa lallai na'urori suna aiki da kyau anfani da fasaha wajen kula da halayyar dabbobi yana da mtuƙar tasiri wajen gano halayen dabbobi da kuma yadda suke mu'amala da juna da kuma a lokacin da aka cigaba da inganta na'uran ɗaukar hoto da saura kayyayakin za a samu ƙarin cigaba ta fannin kimiyar dabbobi da wasu wannan yana nufin cewa a nan gaba za a cigaba da samar da sabbin hanyoyin da zasu kawo ƙaruwar lafiya ga dabbobi a cikin masana'antar kiwon dabbobi da kuma musayar hali.

Zan yi bayani akan abubuwan da ya kamata halayen dabbobi masu mummunan yanayi halayen dabbobi sun yi matuƙar suna da matuƙar muhimmanci a cikin al'umma dabbobi suna da bayar da muhimmin kayayyaki kamar nama, madara dasauransu dabbobin gida da sauransu wanda yake tasiri a rayuwarmu ta yau da kullum saboda haka yana da muhimmanci a kula da lafiyar dabbobi da samun ingantaccen yanayi dan samar da tabbatar da dabbobi suna cikin ƙoshin lafiya idan aka kula da dabbobin da ba su dace ba yana muhimmanci a ɗauki matakanda suka dace dan magance wannan al'amari a cikin wannan a cikin wannan tu fahimtar halayen dabbobi abu na farko cikin kiyaye dabbobi shi ne samun kyakkyawan fahimta game da halayensu yawanci dabbobi suna da al'adar gudanar da rayuwarsu ta hanyar musamman misali dabbobi idan suna jin zafi ko wata matsalar ta lafiyar jiki za su yi hina ko kuma su yi guje-guje wataran dabbobi idan aka lura da cewa canji a cikin halayensu yana da muhimmanci a yi takatsantsan domin wane na zama wata alama ta rashin lafiya ko kuma wani yanayi da yake buƙatar kulawa sannan sannan a tuntuɓi kwararrun masana idan aka lura da halayen dabbobi da ba su dace ba mataki na gaba shi ne tuntuɓar likitan dabbobi ko kuma kwararren masani a fanin kiwon dabbobi kwararren mutum yana da ilimin da ya dace wajen tantance matsalar dabbobin da suka fuskanta kula da muhalli wannan yana da matuƙar muhimmanci wajen tantance abin zai haifar da canje-canje a cikin halayen dabbobi idan dabbobi suna cikin yanayi marasa kyau ko ba su da ishasshen abinci hakan na iya shafar halayensu dan haka yana da muhimmanci a duba muhallun da dabbobi dan tabbatar da suna da ishasshen ruwa abinci da kuma wuraren hutu inda suka dace ƙalubale ƙaruwar mummunan halaye wasu lokutan dabbobi na iya fuskantar hauhawar damuwa ko tsoro wanda zai iya shafar halayensu misali idan dabbobi suna jin tsoro ko damuwa daga wasu dabbobin ababan hawa a cikin yankin hakan na iya haifar da motsin jiki da kuma waɗanda za su zama masu gajiya ko kuma jiyo kula da abincin dabbobi, dabbobi suna da buƙatar ingancin abinci dan cigaba da lafiyaarsu idan aka lura da canje-canje a cikin yanayinsu yana yiwuwa wannan na da nasaba da rashin abinci mai gina jiki bi kwantaccen hanya idan halayen dabbobi sun haifar da damuwa yana dakyau a yi nazari wani ka saba yi a bayan dabbobin kula da lafiyar dabbobi idan har dabbobi suna bayyana halayen da ba nasu ba zai yiwuwa suna cikin kulawa da juna a yanayi gwaje-gwaje idan aka zo amfani da tarin magani idan aka gano cewa dabbobi suna da matuƙar lafiya da haifar da canje-canje a halayensu likitan dabbobi yana iya bayar da wasu magunguna ko kuma tsarin je shaharanren ilimi da kuma cinikayya mai koyo da aiki tare da dabbobi yana da mutuƙar tasiri wajen yin amfani da kwarewa da aka samu a cikin al'umma kula da dangantaka da dabbobi, kula da lafiyar dabbobi yana da alaƙa da kula da mutum

Zan yi bara ne akan yadda ake gyaran kula da dabbobi su ga hallayan su acikin harkokin da matukar mahimmanci a fahimce halayen dabbobi dan samu nasara wajen kula. Halayan dabbi ya na ba da shirin akan yanda su ke su ke ji game da su ne fahimtar halaye dabbobi, fahimtar halayen fara da gane ire-ire abubuwa da su ke jawowa dabbobi damuwa ko misali, idan dabbobi su na cikin damuwa ko da rashin lafiya mantuwa misali, tsaro, tsaro cewa akwai wani abu da ke tare da hankali ko kuma bara a gan lafiyar su cigaban abinci, cin su na samun isheshen abinci ko kuma su na jin yunwa mu'amula da juna su, su na samun isheshen sari ko kuma su na juyawa ciki, dangin su, gyaran mahalli bayan ganan halayan dubu da suke nuna mataki na fanni shi ne gyara mali da dabbobi ke ciki, misali wai ba su jindadi za, ba su jindadi gida akwai zafi ba ta iya karya tsanya fanka, yin fanka mai isheshen guri ne, inuwa da iska mai kyau sabtace wuri, sabtace wurin kiwon na iya rage majakan tashin hankali duk dabbobin da ke wurin da aka ta na iya tsanya dubu cikin damuwar Tsara abinci da ruwa, hanyar hanyar da aka zabo wajen lura da hallayan dabbobi na iya shafar abinci da ake bayar, idan dabbobi su na nuna al'amun rashin sha'awa ga abinci ko kuma suna fama da rashin lafiya yana da kyau a dinga tsarin abinci misali canjin wurin abinci Idan dabbobi su na gurje wani abinci, ya na yiwa ba su so, ko ko basu da lafiya game da wannan abincin ya na kyau a gwada canja lauyin abinci ko kuma a kara wasu abubuwa masu amfani. Ruwan sha, dabbobi su na matukar su na bukatar su shan ruwa idan aka dabbobin su na tsananin shan ruwa ya na iya yuwa akwai wani abu da ke damun su a tabbatar a na ba su ruwan sha a sabtacce kulla da lafiya inganta mu'amala wannan ya na, a inganta mu'amala da dabbobi misali kamar a ce wannan ya na nufin tarbiyya, wannan na nisatan da tashin hankali halayan masana shi ne akwai littafin kulla da su kulla da dabba, ilimin masana shi ne yin amfanin da ka'idoji kama su a yarwashe gyaran kula da dabbobi ga layan sa ya na da mahimmanci da inganta lafiyar jindadi akwai wanda ke da ba zai taimaka wajen tsare ingantacce ingantaccen mahali, kiwon dabbobi tsara abinci da ruwa mai kyau, me ke kulla da lafiyar ta hanya tuntunba kwararrun inganta mu'amala tare da dabbobi idan mu kayi amfani da wannan ilimin a cikin harkokin mu na kiwo dabbi, za mu samu kyakyawar saƙamaƙo cikin lafiyar dabbobi da kuma ingataccen a karshe, a kula da dabbobi ba kawai na ilimi ne ba, amma ya na da harhada tunani da kulawa a cikin zuciya domin dabbobi su na da haƙin samu kyakyawar muhalli ya rayu.

zanyi bayani akan yadda ake siyan abinci da kayan aiki da yakamata a ci ajiye abinci da kayan aiki a ƙarƙashin kulawar noma ko kiwo yana da muhimmanci? ga kowani manomi ko mai kiwo akwai wasu matakai da dama da zasu taimaka wajen tantance yawan abinci da yakamata a adana cikin wurin ajiye? wannan yana da matuƙat tasiri ga lafiyar manomi yawan ampanin gona da kuma kuɗin shiga na manoma cikin wannan a cikin wannan bayanin zan duba hanyoyin da za'a bi wajen tantance yawan abinci da kayan aikin da za'a aje tare da bayyana mahimmancin kowanne daga cikinsu mahimmancin ajiye abinci da kayan aiki ajiye abinci da kayan aiki yana da matuƙar tasiri wajen tabbatar da cewa dabbobi suna samun abinci mai gina jiki haka zalika ajiye kayan aiki yana bayar da damar gudanar da ayyukan gona da kiwo cikin inganci ƙiyasta yawan abinci da ake buƙata ganowa da tantance adadin dabbobin da ake yin kiwo ƙiyasta yawan abinci da kowani dabba ke buƙata ƙiyasta lokacin ajiyewa sanya lokacin da za'a ajiye abinci yana da matuƙar mahimmanci wannan yana nufin tantancewa a kowani lokaci dabbobi suna buƙatan abinci mai yawa ko kaɗan a cikin watannin hunturu dabbobi suna buƙatar ƙarin abinci saboda yanayin zafi din haka tsarin yanayi da buƙatar dabbobi don tsara adana abinci mai yawan gaske haƙƙoƙin adana abinci akwai manyan ƙa'idoji guda biyu na adana abinci na farko shine yanayin ajiya wanda yake yin ajiye abinci a wurare masu kyau ɗakin adana zafi da wuri mai sanyi na biyu shine yanayin rayuwa wannan shine lokacin da zaka adana abincin ka haɗa da tambayoyi akan ko abincin zai ɓaci cikin wata guda ko fiye ƙiyasta buƙatan kayan aiki akwai abubuwa ƙiyasta yawan inji da ake buƙata idan manomi yana son ajiye kayan aiki yana dayawa ya zama wajibi a tantance yawan injin da za'a buƙata misali manomi na kan shiri yana buƙatar na'ura mai aiki da wutan lantarki da ta dace don tabbatar da cewa an kammala cikin sauri da inganci ƙiyasta kayan ƙiyasta kiwon kayan kiwon dabbobi hanyoyin ajiye abinci da kayan aiki na farko shine tsarin adana abinci na biyu adana kayan aiki bincike da kula da abinci kayan aiki ajiye abinci da kayan aiki ba wai yana buƙatar a tsara yawan abubuwan da basu ba har ma yana buƙatar tsari mai kyau da fahimtar yanayi? manoma da masu kiwo yakamata su ƙirƙira hanyoyin da zasu kula da rayuwar dabbobin su don fitar da ingantaccen rayar da samar da ingantaccen ampanin don haka yana da matuƙar mahimmanci ga kowani manomi da mai kiwo yasan hanyoyin da za'a bi don tabbatar da ingancin abinci da kayan aikin da zai adana saboda haka himma da ƙwazo zai iya taimakawa wajen ingantaccen tsarin ajiye

? zanyi bayani akan hanyoyin da ake ampani dasu wajen adana albarkatun gona abinci da kuma kula da ingancinsu su ne kaman hanyoyin adana abinci ajiye abinci a wurin sanyi wannan hanya na ɗauke da abinci a cikin piringi ko na'uran sanyi domin rage zafin jiki cikin wuraren kasuwanci nau'in nau'ukan na'urorinsu da akayi ampani na da matuƙar mahimmanci ajiye abinci a wurin ɗumi wasu kayan abinci kamar hatsi, shinkafa da masara ana ajiye su a wuri mai ɗumi a wannan hanya yana da mahimmanci a tabbatar da cewa inda aka ajiye abincin yana da kyau da kuma sanyi ana amfani da gora da kwalabe masu kyau don adana hatsi domin gujewa kamuwa da ƙwaro ko kuma gurɓata hanyoyin tsaftace abinci tsaftace abinci yana taimakawa wajen tabbatar da ingancinsa kafin a ajiye abinci yana da mahimmanci a tsaftace abincin da duk wani datti haka kuma wajen sarrafa abincin yana da kyau a wanke hannu da kyau kafin taɓa abinci wannan yana taimakawa wajen rage yawan ƙwayoyin cutan da zasu iya kamuwa da abincin hanyoyin wanke abinci ajiye abinci bayan ajiya mahimmancin kula da ingancin abinci kula da ingancin abinci ba wai kawai yana da tasiri ga lafiyar mutun ba har ma yana da tasiri ga lafiyar al'uma gaba ɗaya da dabbobi cikin wannan ɓangare zamu duba wasu daga cikin muhimmancin dalilin da yasa kula da ingancin abinci ke da? kare lafiya na ɗaya na biyu ingantacciyar ciyarwa ajiyar albarkatun ƙasa kula da ingancin abinci yana taimakawa wajen rage yawan shaƙa ake zubarwa idan abinci ya gurɓace wannan yana nufin an sami asarar kuɗaɗe da albarkatu sannan samar da cigaba al'umma masu kula da ingancin abinci tana da yiwuwar samun cigaba idan mutane suna ci da abinci mai inganci wannan yana taimaka musu wajen ƙarfafa gwiwa da yin tinani mai kyau wannanzai taimaka wajen inganta ilimin sana'o'i da kuma harkokin kasuwanci adana ingancin abinci yana taka rawar gani a cikin rayuwarmu ta yau da kullun yana da matuƙar mahimmanci mutun ya sanya hankali da natsuwa kan hanyoyin adana abinci da kuma da kuma kula da inganci tare da wannan zamu iya tabbatar da cewa muna da lafiyayyen abinci da zai taimaka wajen kula da lafiyarmu da inganta rayuwanmu kasancewanmu a cikin al'uma mai ƙarfi da jin ƙai kula da ingancin abinci ba wai kawai yana da amfani ga lafiyar jiki ba har ma yana da tasiri ga muhimman al'amura kaman ci gaban al'umma da kare albarkatun ƙasa yin amfani da hanyoyin da aka bayyana zamuyi ampani wurin kula da abinci

? zanyi bayani akan ƙalubalen da zanyi bayani akan ƙalubale da ajiyan abinci da albarkatu suke haifarwa lalacewar abinci ɗaya daga cikin ƙalubalen da suke tasiri ga ajiyar abinci shine lalacewar kayan abinci? ƙalƙalin masu lalacewa kafin kashi mafi yawa na abinci na lalacewa saniyyar yanayin ajiyar ba'a kula dashi yadda yakamata ba haɗarin ƙwayoyin cuta wani babban a wajen ajiyan abinci shine haɗarin kamuwa da ƙwayoyin cuta ƙwayoyin cuta na iya shiga cikin abinci a lokacin da aka rasa tsafta ko kuma inda akayi aihinin ampani da aikin da basu tsafta ba ƙwayoyin cuta su ne kaman na iya kasancewa cikin abinci wanda hakan zai iya jawo illoli ga lafiyar kama'a tsadar kayan abinci lokacin da ake tarawa da ajiyan kayan abincin akwai buƙatar na'ura da kuma kayan ajiya masu tsada wasu daga cikin waɗannan na'urori suna baƙatar wutan lantarki zasu yi aiki a lokacin da babu wuta ko katsewar wuta haɗarin ruwan sama haɗarin ruwan sama yanayin zafi da kwararowar hamada na iya kawo cikas ga ajiyar abinci idan ajiyar abinci a cikin wurare masu zafi ko inda ruwan sama yayi yawa zai iya jawo matsaloli da dama misali ruwan sama na iya shigowa cikin ajiyar hatsi wanda hakan ke haifar da lalacewar abinci ko kuma kawo ƙaruwa cikin zafi ƙarancin ilimi, ƙarancin ilimi akan hanyoyin ajiyar abinci da albarkatu na ɗaya daga cikin manyan dalilin da ya haifar da matsaloli wajen ajiyar abu manoma da masu gudanar da ajiyar hatsi suna buƙatar samun ƙarin horo da ilimi kan hanyoyin da suka dace kan adana kayan abinci da albarkatu illolin muhalli ajiyar abinci na iya jawo illoli ga muhallin da muke ciki misali wasu hanyoyin ajiyar abinci suna amfani da sinadaran dake iya gurɓata ƙasa da ruwa haka na iya jawo matsaloli da lafiyar dabbobi tsirrai da kuma mutane gaggawa a kasuwa ajiyar abinci da albarkatu na buƙatar shiri na musamman don gujewa wa gaggawa a cikin kasuwa sabon kayan sabon kayan abinci da sauyin yanayi lokacin da aka kawo sabon kaya ko abinci kuma aka fuskanci chanje chanje a cikin yanayi hakan yana iya kawo cikas ga tsarin hakan na kawo cikas ga tsarin ajiyar abinci saboda kayan abincin tana buƙatan kulawa ta musamman wajen ajiyarsu yiwuwar ɗaga riba?? kashin albarkatun ƙasa ajiyar abinci yana buƙatar ampani da albarkatun ƙasa kamar ruwa wutan lantarki da kuma kayan aiki a taƙaice ajiyar abinci da albarkatu na da mahimmanci ga cigaban tattalin arziki ko wani gida da al'umma duk da haka akwai ƙalubale da haɗarorin dake tattare da wannan tsari wanda ke buƙatar kulawa ta musamman kula da abubuwa da aka ambata a sama aka ambata yanzu zai yi ampani wajen rage tasiri mummunan sakamakon da ke ajiyar abinci inganta lafiyar al'uma da tabbatarwar kowani mutun yana samun abinci

zanyi bayani akan yadda ake gudanar da shaguna lokacin rashin kaya da kuma tashin hankali akwai lokuta da dama da masana'antu da kampanoni ke puskantar matsalolin rashin kayan abinci wannan na zama sakamakon kamar hauhawan parashi yawan buƙatun kasuwa ko kuma abubuwan dake shapan tattalin arzikin ƙasa don haka yana da matuƙar mahimmanci masu gudanar da shago su san yanda zasu tafyar da shagunan su a irin wannan lokuta zamuyi su na kamar haka tattalin arziki da ƙiyasin baka a farkon wannan lokaci na rashin kaya daga cikin manyan hanyoyin da za'a bi shine gidanar da nazari mai kyau akan kasuwa masu gudanar da shaguna sai suyi ampani da hanyoyin bincike don gano abubuwan da ke buƙata da kuma yanda farashin kaya ke canzawa tsarukan sayayya da samun kaya lokacin da aka puskanci rashin yana da kyau a ƙoƙarin gina kyakkyawan tsarin siyayya masu gudanar da shaguna su kasance tare da ƙwararrun masu siyar da kaya da tabbatar da cewa kaya suna nan rarraba kayayyaki ga da ingancinta irin wannan lokaci yana kyau a mai da hankali kam ingancin kayan da ake siyarwa sau dayawa lokacin rashin kaya mutane na iya siyan kaya masu inganci kuma ƙima a hakan tsarin kasuwanci na cikakken bayani a lokacin rashin kaya ko tashin hankali yana da kyau a kapa tsarin kasuwanci wanda ke bada bayani game da kayan da suke cikin shago na biyar inganta talla da taimakon abokin ciniki hakan yana da mahimmanci inganta hanyoyin talla a lokacin rashin kaya masu gudanar da shaguna zasu yi amfani da hanyoyin sada zumunta wajen tallata kayayyaki don tabbatar da cewa kostomomi na samun sababbin bayanai game da sababbin kayan da suka zuba na shida haɗakar hanyoyin kasuwanci na bakwai faɗaɗa hanyoyin samun kaya sannan sai ƙiyashin riba da aka sa da wuri a ƙarshe yayin gudanar da shaguna sha yayin gudanar da shago a lokaci na tashin hankali yana da mahimmanci ayi ƙiyasi ayi ƙiyasin riban da aka samu da kuma kuɗin wannan na nufin nazarin yawan kuɗin shiga da aka samu a cikin a ciniki da kuma yawan kuɗaɗen da aka kashe hakan na taimakawa wajen sanin inda za'a mayar da hankali da inda ake samun riba hakan zai basu damar inganta harkokin kasuwanci da kuma tabbatar da cewa suna iya cigaba da gudanar da shagunan gudanar da shago a lokacin rashin kaya ko rashin tabbas yana da matuƙar wahala amma tare da dabaru masu inganci masu gudanar da shagunan zasu iya shawo kan wannan ƙalubale ta hanyar kula da buƙatun kasuwa ƙara samun kaya inganta tallace tallace da kuma kula da? za'a iya tabbatar wa cewa shago yana cigaba da bunƙasa da mawuyacin yanayi maraba da sake fasalta hanyoyin da za'a kiyaye irin wannan zai tabbatar da cewa an sami nasara da kasuwanci a duk lokacin da aka fuskanci

zanyi bayani akan abubuwan da suke haifar da rikicin ƙasa a cikin al'umma rikicin ƙasa yana ɗaya daga cikin manyan matsaloli da suke addabar al'umomi da dama a Najeriya da ma ƙasa baki ɗaya wannan rikici na iya zama sanadiyyar fitintinun al'adu zamantakewa da kuma masu mulki? akan dalilai da dama da ake haifar da rikici a cikin al'uman shine kamar haka haƙƙoƙin mallakar ƙasa rikicin ƙasa yawanci yana faruwa ne saboda rashin tabbas akan haƙƙoƙin mallakar ƙasa a wasu lokuta akwai zargi da rashin yadda game da wanene yake da haƙƙin mallakar wani fili na biyu tsarin da dokoki wani babban dalili dake haifar da rikicin ƙasa shine tsarin mulki da doka a wasu lokuta dokokin da aka kasa kan mallakar ƙasa basu cika ba ko kuma basu fito a fili yadda yakamata ba na uku chanjin hanya da yanayi wannan lokacin da ake ciki zamu lura cewa sabbin tituna ginin manyan tituna da sauran abubuwan more rayuwa da suka shafi fannonin dake sai da wuraren zama suna yawan tasiri kan haƙƙin mallakar ƙasa na huɗu ƙwadago da chanjin kasuwa hakan na na iya haihuwar saɓani akan yadda ake gudanar da kasuwanci a cikin haka lokacin da kasuwanci ya ƙaru ko kuma ya taso a wani yankin hakan na jawo hankalin mutane daga koina a cikin duniya na biyar ƙaruwar yawan jama'a kodayake ƙaruwar yawan jama'a na iya zama alheri amma a wasu lokutan na iya haifar da rashin jituwa yanayin da yawan jama'a ke ƙaruwa hakan na iya janyo ƙarin wato filaye da ababan more rayuwa na shida shawarar gargajiya da al'adu wasu lokuta al'adu da tsarin gargajiya na iya samun tasiri wajen haifar da rikici kan haƙƙin mallakar ƙasa na bakwai saurin hawan fara sauran hawan yawan farashi lokacin da farashin kayayyaki ke hawa hakan na haifar da wasu daga cikin al'umomi su daidaitu akan wani yanki ne za'a cigaba da sarrafa shi ko gina sabbin ababen more rayuwa na takwas ƙarin mallaka da titina rikicin ƙasa na haifar da haifar da saɓani tsakanin waɗanda ke da haƙƙin mallakar ƙasa saɓanin wanda basu dashi a cikin al'umomin dake da ƙarancin tattalin arziki mutane ya na iya yin duk mai yiwuwa don su sami fili ko kuma su samu ƙaruwa wa juna cin moriyar kasuwa ta hanyar rushe doka na tara jagorancin masu mulki da cikas masu mulki suna da babban tasiri akan yanda ake gudanar da haƙƙin ƙasa idan gwamnatin tarayya da gwamnatin jaha suna da ra'ayin neman samun kuɗaɗe ko ababen more rayuwa a yankin suna iya jefa al'umomi cikin fatara hakanan rashin kyakkyawar gaskiya da adalci wajen gudanar da haƙƙoƙin jin ƙai na iya jefa al'uma cikin rikici cikin a taƙaice nazari cikin rikicin ƙasa yana da nasaba da abu abubuwa da dama a cikin al'uma kaman yanda aka bayyana cikin wannan kaman yanda na bayyana a cikin wannan bayanin haƙƙin mallaka na fili na daga cikin manyan dalilai na haifar da wani rikici rashin jituwa bayanan kasafi da hukunci

zanyi bayani akan yanda zan samu noma yana daga cikin mahimman sana'oin da kasashe da dama a fadin duniya saamun fili dan noma yanada matukar mahimmanci domin yana zama tushen samun abinci ba ga al'umma bayani sune kamar haka sanin bukatar noma a matakin farko na samun kasa na noma yanada kyau mutum yayi la'akari da bagatunsa na abinda yakeso na noma yanada mahimmanci kayi tunanin abubuwan da zaka shuka kokuma kayan lanbune itatuwa ne ko kuma shuka ne ko kasuwan kayayyaki noma a yanki dayake dazaune yanada kyau binciken kasuwanni da tsarin kasa mutum ya kamata ya gudanarda binciken kan kasuwanni dake kusa dashi da kuma irin kayan da ake nomawa akwai bukatar tsarin fahimtan kasu kasuwancin kayan da akeyi domin sanin wani irin fili za'as samun riba akansa tattauna da al'ummomi da masu mallakar fili ko gona ko kasa bayan ka gano bukatunka mataki na gaba shine ka tattauna da al'ummomi da kuma masu gida a inda sun sa ma fili sayi da kyauta sayi da kyautat sayi da kyautatawa da kuma hakkokin mallakan kasa idan mutum yasamu kasar da yayi ma dayayi masa nagaba abinda zeyi shine tabbatarda cewa kanada dukkannin takardun shaidar mallakar kasa wannan na nufin ya tabbatar da cewa kayi hayar fili ko kuma ka sayeshi daga mai filin akwai bukatar ayi nazari kan takardu shaidar kasuwanci kasa da kuma tabbatar cewan anyi dukkkan shardun da suka dace amfani da shirye shiryen gwamnati da ba dana ma kwadago akwai shirye shiryen da gwamnati ko kokuma kungiyoyi masu zaman kansu dake bayarda tallafi ga manoma don samun kasa da kayayyakin noma an hayar kasa idan saye ko idan mutum ya sayi kasa koko kokuma yanada wahala ko kuma ba tareda ji yanada kudin da ze isheshi dazeyi sayi kasa ba kai tsaye se yayi hayar kasa ma'adar fili hayar filin na bukatar kayayyakin yarjejeniya da me yana matukar kmahimmanci a rubuta yarje ni yarjejeniyar haya tareda mai fili inda aka bayyana sharda atakaice samun fili dan noma yanada matukar mahimmanci ga kowan manomi tattauna da al'ummomi masu mallakar kasa ta hanyar saye saye ko kuma haya zuwa horarda ma'aikata da gudanarda shirin noma mai inganci duk duk ka wadannan suna taimakawa wajan samun nasara aciki harkar noma yanada kyau manoma su kasance cikin shiri dakuma jajircewa su koyi sabbi hanyoyi gudarwa dan tabbabtarda cewa suna samun inganci fili da kuma ingantaccen anfanin gona sun shawo kan kalubale

zanyi bayani akan wa yake warware rikice rikicen ƙasa a yankin rikicin ƙasa na ɗaya daga cikin mabanbantan ƙalubalen dake shafar al'uma da dama a Najeriya cikin harda yankin wannan rikici na iya tasowa daga kamar rashin tabbas dangane da haƙƙin mallakar ƙasa chanjin aiki da? da kuma tasirin al'adu yana da matuƙar muhimmanci a san waɗanda ke ake warware waɗannan rikici domin a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali su ne kamar haka akwai gwanmati da kuma hukumomin ƙasa, gwamnati tana da matuƙar muhimmanci wajen warware rikice rikice akwai hukumomi kamar hukumar ƙasa dake kula da haƙƙoƙi wacce take da alhakin gudanar da bincike kan ƙarar da ta shafi rikice rikice gwamnati na iya bayyanar da hukuncin da ya dace bayan an gudanar da bincike da kuma tabbatar da haƙƙoƙin mallakar ƙasa da kuma sannan masu riƙon ƙasa masu riƙon ƙasa sun taka rawar gani wajen tabbatar da zaman lafiya a cikin al'uma da kuma wasu al'uma akwai mutane ko ƙungiyar da aka naɗa don kula da harkokin ƙasa da kuma tabbatar da cewa an biya buƙatu wasu lokuta wannan mutun na iya zama shugaban al'uma ko wani wanda yake da kyakkyawar alaƙa da mutanen yankin sannan shugabannin gaegajiya da na al'adu shugabannin al'uma da na gargajiya suna da mahimmanci suna da mahimmin rawa wajen warware rikice rikicen ƙasa a wasu al'umomi shugabannin suna da ikon shiga tare da tattaunawa da kuma ɓangariri da suka sannan akwai ƙungiyoyin sirri da na jama'a akwai ƙungiyoyi da dama a cikin al'umma da aka kafa don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali kotuna da hukumomin shari'a ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi don warware rikice rikice shine ta hanyar shari'a idan rashin fahimta ya ƙaru da duk wani yunkurin sulhu ya gaza? ɓangarori na iya turawa zuwa kotu, kotu tana da haƙƙin yanke hukunci bisa la'akari da shaidun da aka bayar da kuma dokoki da ya shafi ƙasa sannan taron sulhu da haƙƙoƙi akwai shirye shirye da dama da hukumomi da ƙungiyoyi don jawo hankalin dukkan ɓangarorin dake cikin rikici sulhu yana ɗaya daga cikin hanyoyi masu tasiri wajen tattauna matsaloli da kuma samun hanzarta saɓani ma'aikatan lafiya da ƙungiyoyin ƙariya ƙarin gani da sa ido yawan koyarwa da shayarwa hanyoyi mai kyau kyau dokar ko wani ɓangare kan bashi da faɗaɗawa cikin hukumomi da tsari gida da makiyaya a yankuna da ke fama da rikicin ƙasa tsakanin makiyaya daban yana da kyau a samar da koyo ko tsari na na kammala doka da zai bada zai ba wa kowa haƙƙin sa wannan na nufin samar da tsare tsare da zai ƙara haɗin kai da bayar da adalci ga duka ɓangarori kula da haƙƙoƙin duka ɓangarori zai rage yawan rikice rikicen dake tasowa na daga rashin jituwa